bu ngeen di <noise> déglu rajo ndax yow rek la yaay déglu wala da ngay toog sa néeg rek far nga déglu <inhales> wala da ngeen organisé wu <noise> nga xam da ngeen di tase si groupe toog ne dañuy <noise> tey daal dañuy déglu rajo bi xam nga

léeg-léeg ni ñuy <noise> <hesitation> utilisé rajo beeg wala tontu battaaxal yeeg yooyu alertes yi <noise> gis nga si loo xam ne daal doxul loo xam ne daal baaxul wala loo xam ne doxul ci sa xalaat daal

tontu waaw wala déet

kon Mbour FM maintenant kon fu ñuy jàpp heure bi

su <hesitation> boo jëlee ñaari xarala yi rajo beeg tontu battaaxal yi <noise> alerte yeeg yooyu <hesitation> <noise> naka la yokkee sa ci yokku na na dafa yokkute si mbay sa mbay yow <noise> ndax dafa yokku bu baax dafa yokku tuuti wala yokkul dara

<hesitation> yow <noise> ni nga gisee <hesitation> xarale yu bees yi ñëw fekk si la si mbay mi ak yokkute bi nan nga ko mën a xaymaa li ngay li nga doon <hesitation> am ci mbay balaa ngay utilisé xarale yi

est ce que mën nga koo xayma <noise> par exemple am na ku ñu taseloon ñu ne ko <noise> ñu laaj ko mu ne ñu bu ma doon am fukk <noise> tey ñaar fukk laay am boo ko doon mën a xayma

waaw <noise>

ñoom ñu bay benn

<hesitation> noo nan nga <crosstalk> noo xalaat ci sa léegi ni ngay ni ngay <noise> bayee <crosstalk> mbay mi technique yu bees yi noo ko noo ko noo ko noo ko gisee yow <noise>

fi mu ne yaa ngi nekk di di utilisé xarala yeeg di di liggéey di ci am muy yokku muy yokkute ci yow noo gisee sa bopp comme toujours baykat wala comme <noise> <hesitation> quelqu' un koo xam ne daal businesman la daal day def entreprise rek yu kenn xamul <noise>

léegi xarale yi <noise> jéem nga ci waxtaan ak say say mbokk wala ñi la jegeñaay <noise>

ok am est ce ñoom dañuy ñëw ci yow <noise> pour di la laaj ak bu ñuy ñëw ci yow <noise> soo ko mënee xayma si semaine bii ñaata ngaymën a am ñuy ñëw <noise> laajte la <hesitation> technique gu maby meeg yooyu <noise>

baykat yi

<hesitation> <noise> ci xayma <crosstalk> say tool naka la toll <crosstalk> ci hectare <noise>

dina mat hectare hectare tuutiwul ni ni ngay béyee da nga koy <noise> da nga koy lekk pour kër gi la pour <hesitation> li ngay

waay lan ngay lan ngay béy généralement benn rek wala <noise> ñaar wala ñett la looy béy gerte dugub

yow ak jigéen ñi yéen a bokk

waaw comme rajo beeg kii <crosstalk> rajo bi ak <hesitation> alertes yeeg yooyu <crosstalk>

su fekkoon ne tey <noise> da ñu ne woon léegi ah rajo beeg yooyu yëpp dañ ciy teg <noise> dara <noise> ku bëgg a déglu wala ku ko bëgg a <hesitation> <noise> aajowoo da ngay fay ñu <noise> ñu ne daal da ngay fay bu dee ñaar fukk la wala lu mu mënti toll da ngay fay est que yow pare nga <noise> pour continué ak ñoom liggéey ak ñoom foofu da ñuy bëgg a natt ndax jaral na la ko

ok <hesitation> ginnaaw li nga jot a dégg nii ci rajo yi <noise> lan lan nga xalaat ne <noise> foo ko <noise> waroon nga ko mën a am si ñoom <noise> war nga ko mën a dégg si énoom loo xam ne waxuñu ko waroon nañu ko m£ën a wax

dinañ ci ñëw loo xam ne bëggoon <noise> bëggoon nga ñoom ñu ñëw ci <noise> wala ñu def ko <noise>

if <hesitation> bu fekkoon ne tey amoon nga <hesitation> xalaat booy dolli <noise> si ñoom loo xam ne da nga ko bëggoon a discuté loo xam bokkul ak sax mbay rek <noise> leneen loo xam ne daal day jàppale baykat yi <noise> ngir ñu mën a duggal ci programme bi <noise> su lan la lay doon <hesitation> muy ci ginnaar yeeg wala si xar yeeg wala béy yeeg tout daal yëpp a ànd xam nga <noise> waaw lan nga xalaat ne mënoon nañu ko yokk <hesitation> mënoo nga mën nañu ko dugal ci programme bi waxtaanee ko

boo jëloon par exemple élevage <hesitation> boo ci xalmaatee lan nga est ce que xalaat nga ni loolu mënoon nañu ko dugal waxtaanee ko wala loo xam ne bookul ak béy

waaw kay

yàlla na yàlla defal jàmm jërërjëf waay sant nañu leen gërëm nañu leen